Inhlobohlobo zamagcikwane zivezwa yimifanekiso nhendlela ezisebenza ngayo ebantwini langendlela ezidondobala ngayo lapho sebethe bahlaselwa umuntu.

Uhlaka lwabantu abagulayo abafuqwa ngalo lapha belele lutholakala emtholampilo lapho umuntu ehlolwa ekhangele phezulu.

Umuntu wesilisa utshaywa likhanda. Uzwa ubuhlungu emzimbeni utshaywa likhanda uhamba eqhuqha.

Imithi yakulezinsuku eyokusebenzisa emakhaleni lapho imihomo isivalekile njalo iyasebenza leyi imithi endlebeni esezigcikekile kungasazwakali lapho umuntu ekhuluma.

Umongikazi uhlola ingane ekhanya uphathekile. Ihamba lonina obelethe umntwana. Uhlola ingane ufake umtshina duze lembambo.

Ibhakane eliveza imininingwane etshiyetshiyeneyo ikhombisa abantu ukuze bengalahleki lapho bedinga usizo. bakwazi ukuthi baqonda kuyiphi indawo.

Amalunga ogaja lwezempilakahle ekhankasa ephambi kwabantu esigabeni ukuze abantu bazwisise ngempilakahle langenhlungu ezingabehlela lapho bengasathathanga amaphilisi ngemfanelo.